yili guli nyɛŋa ka gota gari ka ko bɛgu nɛ dini di nangba kpaŋa nihi zami ka yɛ daliya piɛli ka di gabisi zaɣ' sabinli o nyɛŋa ka di kpɛni pɛntɛ zaɣ' Sabin li

Paɣiba mini dabba n-ʒi akpaaku zuɣu ka dabba anahi pori ʒi tiŋa ka shɛba ʒe zuɣusaa ka bipuɣinga ʒe bɛ sunsuuni n-ye daliya dozim ka bɛ bɔbi bɔbiga.

Paɣaba ata n ye niɛn'piɛla chena yino zala sunsuuni ka zaŋ tani m pa o nyingoli zuɣu ka yino baɣi o ka zaŋ koligu niŋ o luɣuli ni ka di nyɛ zaɣa nuɣuso bɛ nyaanga salo nyɛla ban ʒɛm baɣi yili karili.

Bidibsi m be teeku noli n ŋmɛri bolli bidibga be nyɛla ŋun be nyaanga ye daliya ʒee ka so jinjiɛm nuɣuso o tooni bidibsi ata nyɛla ban ʒɛ bolli gbini ka bidibga ye daliya piɛlli n so jinjiɛm sabinli miri bolli maa.

Niriba ata n tam kunkuni zuɣu yino nyɛla bia ka ye daliya ʒee ka so jinjiɛm tankpaɣu ka so ʒɛ o luɣili n ye daliya boɣuwaɣala ka di kama ŋmanila zaɣa tampilim ka so jinjiɛm sabinli so be o nyaanga ka ye daliya ʒee ka so jinjiɛm tankpaɣu laasabu ka kobiɛɣu do bɛ luɣuli zuɣu.

duu puuni ka teebuli ʒɛya labtop nyɛla din tam dizuɣu ka foon paya n miri labtop maa ka Anfooni maʒini nyɛ zaɣ sabinli pa teebuli zuɣu di luɣuli zuɣu buku nim nyɛla din shɛbisi bɛ koba piɛlli ni

Alaafee tuma yili nima n laɣisi salo zili ka alaafee karachi maa zaya ka ye daliya sabinli pa chinchini liiga zuɣu ka gbaai o zabiri pam n daali bahi o yɛanga ka zaŋdi bini niŋdi bii noli ni ka bii maa yaagi o noli ka o ma gbubi o yɛno.

Paɣaba ata n kuri dun dɔŋ ni. paɣiyinɔ yila kpaŋa kagbubi sɔɣu ka ye daliya din nyɛ zaɣi liɣiri liɣiri. ka zaŋ koligu n yili ɔ nyiŋ golini. ɔtooni paɣaba ayi n kuriya. paɣi yinɔ gbubi la gban bila. kazaŋ ɔnuu n tim mŋana pɛɣuni. ka teebuli ɔ nyaaŋa katahipɔn piɛli tam di zuɣu

doo n ʒi kuɣu zuɣu ka kahi o naba pa taba kuɣu maa nyɛla zaɣa piɛlli o tooni ka bipuɣimbila dalim o maŋa n gbibi daɣu n dihiri tingbani ka su nusuriti o luɣuli zuɣu bokati nyɛla di zaya.